Loossinanni Hakkunni gedensaanni bayiru beettinni kayisse usurantino siqquwa bado hanni ki ne waaxo badotenni hiiqqitanno gede hajajinsa Loossinanni Hakkunni Loossinanni.

tee basera noo manchi afantino gashshaanonna annuwu nooha ikkanna, kuni manchino itiyoophiyu atileekitikisete qara gashshaancho ikkanna, isino ofolle kawa hige leellanni no.

mininna dubbu saada giddo mito ikkinohu mine heerennaho mannu hodhishshaho horonsirannohu su'masi farashshoho yinannihu hayeessote giddo dodanni no danasi duumoho albaho waajju nooho

KOnne darga addi addi garinni loosamino uduuni leelanno kunu uduunino ofolatte lowo kaa'lo aanoho kunne uduunicho loonsooni gari addinta xagge ikkanno

no geerchi mittu rinohu afi no geerchi mittu rinohu afi afi rinohu mittu geerchi no Kuni geerchi Ninke ille dhooqqa !

Loossinanni Babbaxxitino irko hasiissannonsa kaa habbooti hanni aleenni macciishshitini diraama ki ne sase sase Taqa Loossinanni Babbaxxitino irko Loossinanni Babbaxxitino.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro babbaxinno uduune hogowanno kaameli leelanno.

Tenne basera manchu daddalo daddallanni nooha ikkanna, kuni daddalino baadi xagga yine woshshineemmore ikkanna, ofolle dadda'lanni noo bayichino lowontanni dibiifannowaati.

Lawishsha qooxeessa boshshanno sagalenna waa burquuqisanno teenneho yemahehonna biinnete sagale galtannowanna sirtannowa ikkatenni addi addi taraawanno dhibbira reqecci assanno Lawishsha.

Tinni damibete coomitanno koshorotti woyi amaaru afini bisikuttete yiinanitta ikitana jawuno shiimunno horonisiranotte qaaqulu isinni suukare noohura lowo geesha baxxanote

tini mislete leltannoti lekkate wodhinanni waajjuule koatuwaati tini ku'u ku'uyi aana dirame nooti lellishshanno mannu lekkate wodhe babbaxitinno guffanni gatanno gede kaa'litanno

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Mine fiine tungoonni umiti haqqetenni giggiltanno daronna ishine anfiwa tungiro qooxeessa boshshanno Mine fiine tungoonni umiti haqqetenni giggiltanno daronna ishine.

Muro addi addi horo afidhinote murote giddo addiaddi sagale heedhanno hakii saenno giddose addi addi baadi xagga xibba gargatanoti leeltanno

Babbaxxino faabirikkini babbaxxino dani uduuncho hayishi'nanni woyte uduunu iiminni xure fushshano saamunna horonsi'nanniha anga hayishi'nanniha hattono biso hayishi'nanniha loonse qiixxeesinannati la'nanihu.

Gante umo hanni Rosaano gataamma Gante umo hanni Rosaano gataamma Gante Gante gataamma Rosaano hanni umo asse mitte eessi yaanno !

Ani kone fulahanchonke Ambessa Tefere yaammamanoha lubbora baxeemmo sidaamu afii lophora jawa waaga baatino jannanketi togo fullahano kaaliiqi batisonke yee umiya huuccatto asseemmo ayee woyteno.

mure siibba shuqune shuushshe Agummo mure siibba shuqune shuushshe Agummo Agummo shuushshe shuqune siibba mure siitta gure mine ya wonshe !

Loossinanni hanni konni woroonni shiqqino qaalla boriqaalla horonsidhine fiche damattenna qaallate ga re borree Fiche Damatte Qaalu ga re Loossinanni.

borqaallu fiche hasse Sasu garinni la nanni borreessittanno yannara qaallate ga reno borqaallu fiche hasse Sasu garinni la nanni borqaallu.

budinni meyaa beettonna labbaa beetti Barru Rosi Amado mine kalaqa renna mittoo me mitteenni Qaallate Fiixooma hee rate budinni meyaa beettonna labbaa beetti.

Maashinubba tinu maashinubba lowo horo afidhinote angatenni woyi uminkenni loosate jawa yanna xa'manno looso shiima yanna giddo loose gudate kaa'litanno

Egensiishshu mayiinniho? Aanasi noo borro mayitaawote? Borro mayiira sidaamu nna amaaru afiinni borreessinoyi? Lamu sumu aanaho worroyihu maa xawisara worroyiho?

Kuni lelano bayichi woy darigi xaulla laniganni minee ikana kuri lanigani taullano offolinanire losirate gettatagete no saniqqa loosirate hatono wolerreno loosirate.

Kunni maricho loosanni mine ikkanno? naffaraho leelannohu ma maatti? mannu hiikko no? Maa loosanni? Marichinni loonsoonni bariccimmi no? tenne kurisera aannaho noori maatti yinnanni?

Hiittoo uduunne uddidhino beettooti uurrite nooti? Mulese iimiidinni rarrae noohu maayinni loonsoonniho? Ofolle noo manni maa assanni nooho? Harammaadda barcimma maayinni loonsoonnite?

Konne hijaara loosate horoonsi'noonni uduune xawisi? Hijaaraho albaanni leelanori maatiro kuli? Konni hijaari nafara mayinni biifinsoonniro kuli? Hijaaru horo maatiro xawise kuli?

mine mannu horonsiranno uduunni giddo mitte umo fixxi'nanni fettenneeti yinannite iseno danase duumete hinkose shiimmaaddate yinannite worroonnisehuno dancha gede biifannowaati yaate

Mannu konni kiiro me'e ikkitanno? mama nooreetti? insa giddo badooshshu mayiinnihu noonnsa? Hiitto minni giddo no? Minnu giddo maa maa woroonni?

Bujjuure Mooraanchote gede higi Beeddakko Bujjuure Mooraanchote gede higi Beeddakko Bujjuure Mooraanchote Mooraanchote Bujjuure Beeddakko higi gede seennu angichunni kawa !

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Gitaare mayiinni loonsanni? Gitaarete aana afantanno shiimmada shiwo kiiro me"etero hiissine anfanni? Mereeroho agurrihu fanu dargi horosi maati? Shiwono maaho amadisiinsoyi?

Wosicho adhate itophiyu gidde sidaamu daga baxxittano yiniro boona di"ikkittano, sidaamu wosichosi isihura woyi minihura aleenni qolle la"ano jawa dargano aano.

Tinni beetto wodhitino koate danna hiitoote? Tenne koate loonsoonnihu mayinni loonsoonni? Hikiicho lonsoonni? Koatete horose maati? Koate wodhite ofolte noo beetto qotise mule noohu maati?

Konne darga leeltanno addi addi seesaho horoonsinaani qiwaate loosantinohu mayiiniti insa wore heenooni base masricho labbanote mulensa leelanno mini hiitooho

Daga tinni mayiinnite? maa udidhe nooreetti? lekkatte wodhinniro Matti? hiitto ikkanni nooreetti? Mayiittinna labbahu meerero magee xeritinyi noo yinne la'ne buuxxa dandiinnanni?

Sidaamu daganna dagoomu mani baalu heeshi yeee shaafeta itani woyi qamasani noota tenne misilete aana seeke buuxo asoomo yaate yee kenemo.

Labbalu wedelli faashine harunsate yite calla sona sooramo akata woyi qooxxeesuwinni baxe giwisano akata leelishana la'nanni woyte cemishano lowo geeshsha.

Kunni dargi addi addi muronna laallo hiranni dargaati konne darga hiranni hee'noonni muronna laallo su'ma mito mitonka kiirte xawise kuli?

Hiijaru aana me"e egensiishsha gannoyi? Egensiishsha gannolla ikkiina minnate waalchubba mayiira cufante nookka? Base loosiyiita labbanona togoo garii cufanturo danchahoyya?

Loossinanni kayinni qaalla qaali suudu widira qolle babbande woroonni noo qaalla qaali borreessino Loossinanni Loossinanni kayinni qaalla qaali suudu widira.

Borro qixxeessine mareekka gobbate dhaggera hururame loonsaninna danchuri loossamore woyi xaadino tucessa xawinse worate hasi'ne ikkinotta haranchunni buuxa dandiinanni gede assano sa'ne sa'ne iletenni la'nanniri.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kaameellate tinino hodhishshaho kaa'litannonkete.

Konne hijaaro loonsoonni uduune maatiro kuli? Hijaaru aanna horo maatiro xawise kuli? Konne hijaara mayinni huxinoonni? Huxisi waalcho mayinni loonsoonni?

Rosu mini rosu yanna garinni fooliishshote rosi jeefate miteekke sase lamala aleenni adhara dandaanno Rosu mini rosu yanna garinni fooliishshote.

Rosu mini mayiira mulla ikki? Ooso nookki rosi mineetinso? Ooso ofolitara worroyi baricimi kiiro me'eho? Barichimu danano hiitto kuula buurroyi?

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni lelahu manchoho xaa alba wido higela "ani noo manchoti isi naxala udiire noo. nchu

Buna Maganu nenna Ki Harqi Buna Maganu nenna Ki Harqi Buna Buna Harqi Ki nenna Maganu galata xorshite shiqishshanni keereholla !

duucha looso loonsanni bas giddo mitte faabiriku loosooti yaate koyeno caabichu xaweenna duucha shiwo noowa woroonni hige waajju gunjo lawanno foorari fulanni no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Sasu goommi woy lekka motore noowa ikkanna tenne motore horo baayichunni wole baaycho tareessa ikkitanna daga quchumu giddo kolishsho doogo aana batinyunni hasidhannose.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini maashinubbate duuchurira horoonsi'nannite

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Shoole damibete biifano seeni hayisotte iimma ofolle noo. insano mittu Dani uddune uddirre lamme umo mitto Garra asirre nooretti osolanni noo

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kuri massitanni noo manna labbanno'ne? Qoleno loosinsa maati yitine heddinanni? Kuri afantino gashshaano yineemmoreeti qolteno dagate daafiranna ga'a daafira hasaawanni assitanni afantanno.

dancha gede biiffe noo basera gotti yee leellanohu sidaamu qoqqowi mootimma sicco ikkinohu nooha mulesi worosiinni hige hoonchu noota anfanniho yaate

Kunni galanni mine ikanna Konne mine mayinni minoonni? Qoleno konni minnira umisihu huxu nooha ikanna konne huxa mayira huxinoonniro kuli?

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Konni daafira rosiisaano buhu lexxanni dagganno gadacho hegersite hasiissanno irkonna biddissa uytunsaro danchaho Konni daafira rosiisaano buhu lexxanni dagganno gadacho.

Mannu dirunni ofolle massanni nooho? Alba alba hige ofolle noo manni mereero hogu aana diriirsine woroonnihu maati? Maayra worroonniho? Uurrino manni noonso baalu ofollinoho?

Gogaho woyi badiroho yinanni kone loonsanihu hakka bonce halashine biifinse taashshine loonsonihura amuwu waasa qishirano hakko dirirse hakko tume raisirano.

Meu dani lukkuwi no? Labbaayihu woy lukkichi no? Labbaay lukkichi dani hittooho? Meeya lukkuwi dani hiittooho? Meu lukkichchinna me"e lukkite no? Hiittoo darga no?

Konni haqqi su'mi maatti? isi badheenni hige marichi leelanni no? daro meu dannitta afirinno? Batto alichohonso woyi gamoojjette? affa dandaatto hige?

Gaarancho woyi boowilcho yinanniri dubbu saada haamatta heedhano tene haamata xaa yannara sidaami giddo basho gede anfanni dihe'noninna nootta seekkine amaxate.

Tajetenni ka ne uynanni huwanyo woy niwaawete giddo suwashshu garinni borreesinoonnikki taje huwatanna huwanyote injo nabbawaanchu woyyitino huwato horonsi re fiche tidhate dandoo amaddino.

mannu angate ogimma horonsire loosannori giddo safeede togo assine duuchu kulinni loonsanniha ikkanna jawanna shiima assine onte ikkannoha loonse worroonniho yaate

Lowo geeshsha danchu garinni coyifooliishsho giddo borrote malaate loonsoommo Lowo geeshsha danchu garinni coyifooliishsho giddo borrote Lowo geeshsha danchu garinni.

kinna mara Hanni aleenni ini sabba siqqo bubbe lawishshi konni woroonni gordo miila gidda shaete worroonni qaalla giddonni Rosiishshu Dawaro duu rantino qoonqo amaddino qaalla baddine daftari nera borreesse.

Manchu haqqete giddo massanni uure noo? Haqqichote aanini maa haranni noo? Uddirino uddanono dana hiittote? Haqqete giddono doogo noonso dino?

Labballunna seennu ani gaamonsa giddo taalo beeqqo assitanno massaganna ane ledo mitteenni nabbambo Labballunna seennu Labballunna seennu ani gaamonsa giddo.

Gachenu no labbali togoohu duuchu noonke, kone kae calla mannu ewelli gachenammoho baxxino xirchi noosiho ejjeettichaho yaa dandaano anino togo annuwa lubbora baxeemmo.

e Boorago Boorago e anno yanna ikkitinohura hoode minira eanni baaluri qarraminohura Kaayyite Harqa dawoe bushshu aleenni anga hawaaxxeenna sai !

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Quchumu giddo duucha Gaane duhino manchi: Duumonna kolishsho afidhino Laynoole uddi'rino beetti; Bolaale qodhitino beetto anga borsa suxxite: Hattono Quchumu giddo duuchu manni millisanni no:

Qae biifisira nafarcho halashira minino biifisira ninke manni guttaho roore basera hakeeshsha doofare dianfaninsa yaa ikkitukkinni wolootuwi boode geeshsha baxxittano yaate geeshshirati.

Kuni baychi dubbo ikkasi leellishanno. Dubbu yaa gobba saada hossannonna galtanno baseeti. Dubbu giddo leellannori leemmichonna hoonchoho. Leemmichote haanja biso sixaho yinanni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro loome, shaanunna noohu leelanni nooe.

Xeeqeteni ashagantino sagale woyi qolo lawinore horonsira uyiitanno horo maati? Togoo uduunicho mama loosaminoro anfe horonsi'nanni? Loosaminnona horote hosanno yanna mageetero mama anganni?

Lowonta hindiiddo jawaachishanni baxamannohura lowonta Lowonta hindiiddo jawaachishanni baxamannohura lowonta Lowonta Lowonta lowonta baxamannohura jawaachishanni hindiiddo qalxitannase Harqi Keerunni hosse !

Addi addi gararinni Woyi addi addi suudinni mini udiinnicho loonsanniha ikkanna konne sagale albaa wodhe itate horonsi'nanni uduunnicho hiittoo suudinni loonsonniho?

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri waajo sayinerra maalunni woroonni waasa xawissanno.

Fayimatte owannitte affinnemo Xena xabiyaho yaate Kunino fayimma noonisakirira lowo maganu worroni lowo horo annaho. tinino damibete baxxisanote daganikera asinnanitti

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni hodishaho horonisirano lame leka motoreeti, lame motorera lamu manchi gulufe hadhanotta badheensanni manchu haricho amade haranotta leellishano

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni adote mine leellishshanno egenshshiishi no

qaaqquullu lamu uurrite jawu wayi mule noowa fuutta haadhe waye aana harate kaa'lannore loosatenna qulxu'me woshshaaddara qixxaabbanni noota anfanni baseeti yaate

Konni korinni dhibba seejjonna amaale adha gibbe qoropho konne noowa gatisate woy taraawosi ittisate nookkiha wolu ledo siimu xaadooshshe amandoonni hexxo darga gana didandiitino.

Insano konni aleenni heddine bisinkera wolqanna iibbille uytannoti yitiniri gara ikkanna hoogasi aantete noo kaarbohaydireete dhibba gargartannoti nabbabbinanni buuxidhe Insano.

Duuchu dani qalama mineho buurannitta ikkitto uduuneho buurannitta ikkitto mittowa abbine wore beebbekkanni base tini hala'ladonna wo'munkuri heeranotta ikkaseti xawisanohu.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile hayisso buujite itanni noota kollishsho saa xawissanno.

Lawishsha Su mi ledaano Deerrisaano kiiro Batinyisaano kiiro duume umikki mite hojjaameessa layinki lame Aleenni la ini lawishshi garinni onte su mi ledaano onte deerrisaanonna onte batinyisaano kiiro daftari ne aana.

rosu Kulattaere ikko rosiisaanono mine rosu Kulattaere ikko rosiisaanono mine rosu Kulattaere Kulattaere rosu mine rosiisaanono ikko Beeddakko Shumatella fuloomma !

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro waajo uddanna uddidhinno qaaqulli leelanoe.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Tini baattote luleetinna hattono satalayiitete konne loossinori sayiinsistootaho yinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate beetto bisoho riqqinannita amade noote

Kaameelu mule nooha ikkiro Danchaho xaano miillane kayinni uurrine isi sai gedensaanni ledo tenne gedeeta wole aante kultanno sa nanni.

Koatte mayiinni loonsanni? Baala koatte meyaatennitano labbaahunitano mittu gariilla loonsanni? Koatte mama loonsanni? Angatennino loosa dandiinnanninso fafirika eessinella loonsanni ise?

Qaaqqu alirra higge harranni nooho. minneho ganonni kuuli haanijju baqqalu dannati minneho alibbanino shiima biifanno haqichcho qaete kaayinnisoniti leelitano yaate

Buuttu kaxxe uurrinori maati? Massara fule no isino? Mannue woroo miteekke uwiro amadannohu nookkiha iimura togoowa fule uurra dancha ikkitino?

Muro murote yineemmoti kaanse woyi winxe ka'ne uminkeno kayinse fushshano dandiineemmo hakkii sa'urono kalaqunni kaaliiqi kalaqinoti muro heedhara dandiitanno yaate

xarratenni huxxinooni gibbe gobbaanni doogo bushshunniti dancha gede loosantinokkiti nootanna minuno biifinse loonsoonnihu no hattono haqqicho mitte jawa sinna afidhinoti no

Mini uduunnicho mittu garii loonsonniha mayiira mimmitu iima worrooni? Lamunkura buurronni kuuli dana wole wole mayiira ikkino? Qooxesaho noo uduunnino maati?

albisi Kaphinota gudannonku albaanni mooranni albisi Kaphinota gudannonku albaanni mooranni albisi Kaphinota Kaphinota albisi mooranni albaanni gudannonku kulanni isootina hooltootie !

Gitaaraho yinanni udunnicho maayinni loonsanni? Maa assirate kaa'lanno? Meu dani gitaari heerara dandaanno? Baalunku gitaari mittu dani horo calla aanno? Gitaaru midaadoonni kolishshire noohu maati?

Tenne saada hiikura gananni hee'noonnitero xawise kuli? Tenne saada kiironna daninsa hiitoohoro xawise kuli? Tenne saada gananni noohura badheenni danni noohu maati?

Anteteno goommuwate konni lawishshi garinni aantete noo ikkado ayyare hee ranna hoogase buuxa shae giddo hasiisannore wonshitinihu noosi Anteteno goommuwate konni.

Kuni lanemo mini haqqichuni minoniha ikana kuni haqichino mashshnete mine lanige bifinise minonho kuni minino lelenohu chukote quchumira sekonike yinani pulete mineti.

Mitu mitu gobba moichi mannaho ikko saadate gawajo iillishanohu no ga'me woyi kisiro calla iimasi noore manchi beettira saysiro xissa dandiittano manna.

beetto tini albaho maa wohite noote? tenne beettora sidaamu qoqowi giddo mootimmate yawo noosenso dinose? tini beetto mami gobbara ilantinote?

Kunni uduunchi lowo horo afirinoha ikanna konni uduunichi horo maati? Uduunichu su'ma mayinne woshinnanni? Uduunichu dannasi hiitoohoro seekite xawisi kuli?

Lale landikkira Anni ne buutaami Wodha qallo lalu Asseennae beebba mu abbikkira Uddi roomma sheebba Abboho yitooti Qodhoomma ge reebba Lale landikkira Anni ne.

dawarooti niwaawennita lame qara assaawe qolootto a e sayikkitano ledde kulate wo naalatto Kaa looshshu Uduunne Itophiyu giddo noo rosi minna gari jiro noonsakki daafo rosiisaanote rosiisaanote biddissi kolishshu saleedinna chooke.

Kunni uduunichi mine waawansi'nanni siwiilu waalchira horoonsi'nanniho. Kunni minni cufanna amande fannateno iko amande waawansate lowo geesha angate dagatano uduunnichooti.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Tini mittoricho giddo wodhine hendoonniwa massina geeshsha giggile ba"annokki gede kaa'litannonke.

Mini uduunnicho babbaxino garii loonsanniha ikkanna konne sagale itate horonsi'nanni mayiinni loonsonni? Mayiira lame lekka calla worre loonsi? Danisi kuuli hiittoho?

Loonseemmo Kon do me ten ni aleenni ani loosummo Xaadinse borreessiniro lawishsha saleedu aana borreessannohu Kondometenni yaanno qaaleeti Loonseemmo Kon do me ten ni.

Du ma beetto mule yaanni higge amado garinni anga kayissine taalo dawaro ss u Du ma beetto mule yaanni higge amado garinni anga kayissine taalo.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni bayichoho. mayiniho yinumoro waa wonshinani bayichoti. uula mulesi lowo haaqe duunante noo. muulesi muze qalte noo.

kuni aleenni leelanno dargi senpeer korreentete udiinne hirranni mineeti. konni mini giddo babbaxxitinno korrentete loossanno uduunuwa haammata no. bikkamino womashinni hirtanni afantanno.

Sidaamu giddo afamannohu sumudu Kuni hiikko quchumira afamanno? Aanasi noo misile hiittote? Mannuno hiikkira hige haranni nooho? Qooxesisira noorino maati?

Hattono konni aana qorombe agarroonni dubbi lekkate lexxe addi addi haqqenni qoqqowamasi hadhannorinna qoolunni buubbannori dhaggeeffantanniha assitannosi Hattono konni Hattono.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

koatte hirranni base leeltanni nooha ikkanna, tini labbalunso seennu koatte hirranni baseetiro afootto? meu dani koatte leeltanno koye? kuni dargu mamaati?

Ooso Woyi rosaano anga maayiira kayiisse noo? Minne gundonikki hijaari giddono mayiira ofoltino oosoti? Angansara amadde iimira qolte kayiissinori maati?

Koatte qaaqqullu koattetinso jajjabbu mannite? Mitte taalte uurriteenna mitteemayiira haawitino? Danise kuulino hiittoho? Koattete woroo qolle karre worroyiiri maatiro afootto?

Konni qooxeesira addi addi haqe leeltanoha ikanna tenne haqa gido noohu boonu mayira umoonniho? Tenne haqe su'mi maatiro seekite kuuli

Qaallate Egenno Co imma Qarqaru Hayissonna haqqe Intanni Co itte ikkitinokki Dananchu daqiiqa Qaallate Eote Fiche Qaallate Egenno Co imma Qarqaru Hayissonna haqqe.

Seeda doogo horonta biiffanoti leelitannoe. Qooxesahono jajjaba haqqe no haqqete badhee higeno duumonna bulla hattono haanja kuula buurronni mine no.

Siccu mite gobbara ayimase xawisha ikanna mite goba umise sicci nookiha heedhe dafano. Kunni sicci hiitee gobba siccooti? Konni sicci danni kuuli hiittoohoro xawise kuli?

Mannu daddalo daddaleemmo yee daddalu looso hanafiha ikkiro togo asse baala hasiisawoore wonshe wore ka'e mannu hasire dayiire hooge haraakki gede assa danchatenso Bushate?

Kuri laneemoti caaabbichoho horonsineemore ikkana konne uduunnichono arrishote worre kanee hashshano woyite horonssinaniha ikkanna Konni uduunnichi summino soraaletenna ampuulete yinanni

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Tinni miisle weedalaho loowo geesha haasisano uudunicho ammadino miisile ekkitana kuuni uudunch jiilaho ekko sargette horonsiira uddunetti weyii uudunneho loowo geesha hassisano.

Intanni sagale giddo qunqumadu shaani mitto ikkanna konne qunqumadeu shaani horo maati? Togo assine kagee bayiicho mama afi'ne loonse hee'noyi?

Tiini miisle leelshanohu loowo geshaa biifanoo wedelchhi daafratti uumo seeke seedsrinno haatino goiwahoo geetcho wooridhno kooleno koolsho maacasirano xooqa rarasrino.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waajonna kollishsho uddanna uddidhinno manna xawissanno.

Togoonni gafumma hu mo hayxu yete waheelunna baxillise lexxanni ha reenna buurisame xaa woluno kuri lawannoreeti Togoonni gafumma hu mo hayxu yete waheelunna.

Looseemmo huuronsa naggi assatenni techo qoonqote tuqqo qaalla taashite mitii mitukkinni xaadisanna babbada hattonno nabbabbanno gede assatenni taashshe nabbawate roso ronseemmo.

beetto oso'litanni albaho lamenka widoonni qurra dadhite nooti lowo geeshsha bisise leellannokki gede kaamerunniwa ganba yite nootera albugeeshshi callu leellanno

Tini doogo wole doogonni heewisinsiro makinu ikko motore woy lamu goommi hodhishsha harate dinjitinnote la'nanni woyiteno dibaxissannote. koo"o afamanno mini kayinni lowo geeshsa baxissanno.

Kuni benshangule gumuzete qoqqowo xawisano siccoti, mite goba umose xawisanna kulla danditanori gido mitu siccoho, siccu gobbaniha ayimasenna mayimase xawisano

Tinni quchumu gido afantano minnaati. Tenne minnara albaanni hala'lado doogo no. Tenne doogora Manu haranni no. Tenne minara Manu galatenna addi addi dadallo dada'late horoonsirano.

Kunni illete leelani noohu hodhishshu kaamelati kunni hodhishshu kaameli harani noohu quchumu giddoti isi aanasi osuramoricho hogope no gonnesira kayiini jawa fooqqe no .

Afuu Jirte aanchitine lame daqiiqa lame ikkitine mimmiti nera nabbabbe Afuu Jirte aanchitine lame daqiiqa Afuu Jirte aanchitine lame daqiiqa.

Lawishsha Gabbiso mannu su ma Daaite Boona dargu su ma Hawaasa Loggita way su ma Abbay Aleenni shiqino lawishshi garinni onte mannu su manna onte egennantino dargubba su ma borreesse.

Rosu mine mannu mayii qixxaawo heedhenna mare ofollinokka? Ofolle noohu jajjabbu amuwuno annuwuno rosiisano woshshiteenna mare ofollino manna ikkikki gatinokka?

Kuni xulicho ofole noo manachi minesi diingeenatinso mayirati ofole umosi cummire noohu misilete aana leelani noonke manchi afinoonini hege kinne hani kule`e?

Mine horonsi'nanni uduunni giddo mitto ikkinoha jawana xeense worroonni buna siinna hattono wiliilanni noo baccichonna duuchare anfanni base ikkitanno yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Lowo daga mite yanna giddo sae sae hasaawu bare assidhano base togooti heedhano duuchawa togoowa mannu kayinni lowo hedo lowo xa'mo kaysanno huluulote gede.

Looso loosoho yaa duuchu danihu heeranno konnira ayee loosono ikkiro looso loosa hasiissanno kuri mine mintanni noo manni leeltanno yaate

Lammu manni mitte meyatina mittu labbahu gibbirinu kaayisino kaasho biifannoha anigate amadde lae osolanni daa'attani noo badhennisanino waajulu kaamelubba noo

Supermarkeetete mirte tini mitte suuqe giddo babbaxxinore intanni sagaleno ikko babbaxxino uduunnicho suuqete worre hirranniha konne supermarkeetete mirte yine woshshinanni

Sidaamu budu uddano uddirinno barcimira ofollino manni giddo afuu tuancho wodhinohu meu manni no? Doxino manni meu no? Afuu tuancho wodhino manchi uddano hiittoote? Goxinohu uddano hiittoote?

Doogote aana duucha kiiro ikkanno manni mitu babbaxino angansara amade nooha ikkanna mitu uminsa haja assanni doogote afamanno qoleno kaamellano no doogote aana

Kunni daadano wayi Ike wo'me haranni noo gari lowontanni baxisanoha ikino daafira Kone waa lae daahamora halche lowogeesha Ike dayino daafiri siriqeemo yee waajamo

bunna dadalanni minne ikanna kominira mitte beeto waajo seeda udanno udidhe saannete worite bunna iilishanni afanitanno leelitannoha ikanna konne bunna angannihu hidhineti

Kalaqamunni affi'nanirinni roore babbaxxitino mashine giddo wore gamba assine loonse dikkote shiqinshanni hee'nonniri mannaho horote iima hosanni nooreti mannuno harunsano gari baxxinoho.

Qoonqote Tuqqo Qaale a ga ra ten ni no agaratennino e gen non san ni egennonsanni ja waan te ten ni jawaantetenni gar ga roosh shun ni gargarooshshunni ga waj jan.

Konni lubbo afidhinori baakiteeriyunna vayirese garinni haqqe murante gooffuro xeenu ayyarete giddo heedhanori lawishshaati Konni lubbo afidhinori baakiteeriyunna vayirese garinni.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile haanja lekkate wodhinanni fanancho ko'atte xawissanno.

assatenni ani ha runsanna ne maxaafa ne fantine Way Burquuqama mitteenni nabbabbe assatenni ani ha runsanna ne maxaafa ne fantine Way Burquuqama.

Rosiisanchu bilchatta ikke heeshshosi baallantenni rosiisanoha jawaatta ikkiro ooso isira fultano woyi gumama ikkittano daafira egenno afidhino jawaatule rosiisano gaama doorshu nooyikki hajjoti gobbankera.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ijaaraho yineemmoho kunino galateno daddalohono ka'a'lannoho.

Rosu Shiqo Bisubba Rosu qinaawinohu afuu danduubba giddoonni macciishshate coyi rate nabbawatenna borreessate nabbawannitanna borreessate bisubba bowirsateeti Rosu Shiqo Bisubba Rosu.

Saadate su'ma maati yinannite? Hiikko heeranno? Dubbunso mini saadaati? Maa saga'linanno? Hiittoo baayicho no? Maa assanni no? Wole saadawiinni maayinni baxxitanno?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate kowiicho intanniti loome nooti leeltanni nooe

Amma'no amma'note yaa mittu manchi magano'yaati yee lubbosira gatisaancho assire huuccirannoha babbaxxino dani amma'no ikkitinota tenne amma'note yine woshshineemmo yaate

tenne basera agattote yinannita ikkitanna, tini agattono manna dinbissannokkite hattono, lowo horo uytannote manchu beettira su'maseno adote yinannite, tini adono burcuqqotenna jookete no.

Zinnaashi gede kaima konni borreessidhanno assi nanniti wole ki ne affinoonni gede kaa linsa Qarra Meyate rosi taalleenya jawaachisha hooga nni geeshsha Furra Ilantinohu Oromiyu Dagoomu meya beetto Rosunna Lophote Qoqqowira.

Tayxe sa iniro reytinanni yinoonnihu gede Ofoshshiishshannoti biso dilleessannore seennu mine tuqa minira higino Tayxe sa iniro reytinanni yinoonnihu gede Ofoshshiishshannoti biso.

kowiicho sumudu sidaamu dagoomu qoqqowi giddo afamannoha rosu uurrinsha giddo mitto ikkinoha hawaasi fayyimmate sayiinse rosi kollejje ikkase xawissannote yaate

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera hoommete haqqicho shama manaado, woroonni higge nooreno wole haqqenna badhensaanni nooha garino waa xawissanno.

mannu loosanno loosi giddo mittu daddaloho kunino jawa hira hirranniwa qunxaho wonshine worroonnire duumo shunkurta, dinnicha, kaarote, hattono wolere anfannite yaate

tenne basera babbaxitino dani sagale duunne worre hee'noonniha ikkanna, tenne sagale su'ma mayiine woshhsinanniro afootto ati? mamootenna ma yanna horonsi'nannite?

faashine dancha gede biiffannota beettu suude afidhino ashaangullittera uddisiinse hee'noonnita umohono kooffiyya wodhinoha hattono naga mayeete borsa amade no yaate

Hakko Xaphoomunni Turbo Tummohu baadonna barrinni kayse Gargarooshshu Olanto ille baara widi maaraatoonete heeshshosi worte inosi daafira haadhe qaxartusi Hakko.

Saadate maala mannu saada gorinanni basera gore dule abbe dikkote hirano gari huluulammikki intanni garati xawo assa togo faayyatenna togonnilla harunsitto mootimmate bissa.

Beettu mayiira callu offolle no? Uddirino uddano Dani kuuli hiittoho? Giddo uddirinote kuulino hiittoho? Ofollenso uurre noo? Badhesiinni hige mayi no?

Kunni manchi afantino Annuwa gido mitto ikanna kunni manchi udureno garinna anga amaxino bakali hattono albisira noo gaacheenni lowontanni waajishano.

Dieemmahe ohe Jeefote Aatta oero kawa amo Aattae kkiro hakka mari yee yite xa maanchu wona Kice amade amadde noowiinni badhera qole qolte tuge tugge aguranno agurtanno.

Labba beetto lawano albido ikke kakkachino garinna illachishi labbaha lawano ikkonna kayinni meya beetto gede umo wocadhino gari meyatekka yine huluullamanni gedeti.

konne bayicho noori xaalla quchuma kalaqqanni hee'noonni base ikkitanna, kuni bayichino lowontanni biiffanno doogo nookkiwa ikkanna, doogote mannu gamba yee ofolle no.

Laangono duuchanka woyte mannu Misile Wosinchu keere haa ranna xaadiwa mimmito keere haa ra danchate Laangono duuchanka woyte mannu Misile Wosinchu keere.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino tini maashshinete yaate

Loonseemmo Oofaano ayee woteno doogote qiniitensa aanchine niwaawennita umi gufo ane amadde hadhanno Loonseemmo Oofaano ayee woteno Loonseemmo Oofaano ayee.

Kunni illete leelani noohu galani hayissote mineeti kunni mini aana horro giddo mitte galate iso afanihu kayiini gaxareteti hakiino sa'eena

Onte kifilera noori giddo sajiina fooliishshuwa seekkitine nabbabbine onte seenneho Onte kifilera noori giddo sajiina fooliishshuwa seekkitine nabbabbine onte Onte.

hawaasi quchumi hayiiqete eela yowolote iima gobbatenna qoqqowu sicco worreenna mannu jawu haranni booharanni nootanna yannano barra ikkitinota anfannite yaate

Hodhishsha kuni hodhishshaho yineemmohu mitte gobbanni wole gobba mittu baychinni wolewa sa"ate kaa'lannonkeha konne hodhishshaho yine woshshineemmo hidhishshu danchaho yaate

macciishshitini niwaawe Rsn amado gufo gufotenni ane ledo ikkine uytanno dawaro haa ri coyi ne xawinseemmo macciishshitini macciishshitini niwaawe Rsn.

atini aleni leltano misile maati yinumoro. sagalimate horonsi'nanireti inano paapaya burtukane muuze apile timatime shana loome w.k.L lawanoreti mancho kayini uze usurtani noo.

Hijaara mayiinni loonsanni? Hijaaru horo maati? Mittu hijaari hanafi kayiinse gumulla geeshsha magee woxe fushshiishano? Mittu hijaari giddo me'e waalcho afiranno?

Macciishshanna Coyi ra Macciishsha Ha runsi keeno macciishshitanno woytenna macciishshite gedensaanni niwaawete giddonni filtinorenna niwaawete ledo fiixooma afidhino xa muwa xa minsa Macciishshanna.

Mine dubbu woyi lowo haqqe afantannowa minnanihu mayiirati? Miteekke dubbu giddo moiichu heere mannu aana mitiimmawa iillishara didandaanno? Mannuno diwaajjano?

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile gallanni minenna e'nanni waalchooti.

Lee Lamalate Rosi Umo Barru rosi amado tuqqonni xaadisanni nabbaweemmo a nenna seekkitine la e Lee Lamalate Rosi Umo Barru rosi amado.

Qoleno albiidi barcimira saleedu mule ofoshshiishatenninna borreessatto woyte balka balka assite jajjabba assite borreessatenni kaa la dandaatto Qoleno albiidi barcimira saleedu.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kunni minni mayi mineeti? Konni minni gidoonni afamanore baalanka xawise kuli? Minne konne mayinni minoonniro kuli? Konne mine mi'nino mancho mayine woshinnanni?

konne bayicho rosu mine yine woshshineemmowa ikkanna, konne rosu mineno txiqquri anbessa layiinki rosu mine ikkanna, kuni rosu mini lowontanni biifannoho, hattono jajjabbu hijarubba noosiho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

dikotte giddo manicho bulee uula bushu aanna madabara karitte asite hiritanno gari ilete la'atte nafa giwisanno hakonno iseranni gonnete qolitte zayiite hiritanni afantannohura.

Ko rinshoonni buuro worranni guggudi cala cala yee ille Seennenna labballo taalo beeqqo assitanno aaninni hoo linannikki assanno Ko rinshoonni buuro worranni guggudi.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi huwata dandinemo yaate qoleno lame yaate qoleno insa hasawani xagete

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate egenshshiisha leellisanno

Konne darga geedhino manni miteenni gambaye ofole nooha kunni geeri sagale itanni nooha ikanna konni geerira sagale makeenna uyinnanni hee'noonnisa?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro haanja kuula buuronni hoowe leeltanoe.

Mancho xorishshidhanni noori isi maatti? Mayi loosinnoho Togo asse? hoowette gidoonni woyi gobbanni hige noo? Maa udidhinno? marichi giddo wodhittanni nooya xawishshi heeranoha?

Mittu jawu manchinna mitte wedellite mayiira uurre no? Manchu ise aana angasi mayiira worino? Lamunku uddirino uddano kuula hiittote? Badheensaanni mayi no?

Qoleno Qoleno tini Boorago Harqa baaluri Maganu yii yanna loonsoonniri di iillinote yannaralla wo mannona Konnira ooso ya sagale adhi !

Yanna horonsire manninke uduuncho duuchu daniha mine minesi horonsirannati anfannihu mittoho iibbinore mittoho qiidinore worre hasi'ni garinni horonsi'nannite yanna tinni ogimate ledo hadhanote.

Beetto lekkasera wodhitino koatte mayiira leellishayi noo? Mitte lekka albira mitte badhera mayiira qolitinno? Lekkasera wodhite no koatte Dana hiittote?

Kuni misilete aana leelani noorichi maati mayi horo aanoho mama wodhinaniho kaaloshisino maati kaanse ka`e hiiko woraniho afinooniri hani kelle`e?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote manchu lowohu uddire biifinohu leellanni nooe

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri dubub tv aana coyidhanni nooti mitte mancho leeltanni nooe.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile qaaqquullu ganba yite no.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro hoowe afirinokihu minni leelanni nooe.

lame meyaa beetto mittu dani uddano uddidhe leltanno mitte umoho qalame ga'nitinota ikkitanna mitte kyiinni di ga'nitino, lamenti beetto hisataamu albinni la''anni no.

Babbaxitino dani agatto duun ikkitanna tenne agattoote duuno mereero dinbissanno agattono batinyunni afantanno. Agatto uyitanno horonni roore mwoxe gantanno doogose bacate.

Uulla madaabbara karre meesanete cu"a mayiira worroyi? Meesane nookkiha konne cu"a calla horonsira dandiinanni? Iso meesanete worre haqqe bocirate gobba wolere loosira dandiinanni?

Gitaare muuziqu uduunnichi giddo mitte ikkitanna tenne gitaare mama anfanni? Gitaare mayiinni loonsanni? Gitaare danano hiittote? Badheseenni higeno mayi noo?

Irko Hedo qineessidhe qaalunni shiqishate mitii mitanno heedhuhero umihunni xa monna dawarote suude horonsi ri Irko Hedo qineessidhe qaalunni shiqishate mitii mitanno.

Tinni illete leelitanni nooti shiimå pilipisete yinanni radooneti tinni radoone uyitano horro giddo mitte mannu booharicho hoolate horonisinanni hakiino sa'eena..

Konne darga leelanno manchi maricho loosani leelanno angasinni amadino siqqo loosantinohu mayiiniti mulesi leeltanno addi addi haqqe uyiitanno horo maati

Sasu manni: mitte meeyatinna lamu labballi, insa giddonni mittu seemma uddire, mittu kolishsho wo'manna giddoonni waajjo uddano uddirenna maayiti sidaamu meentu uddira garinni uddidhe noo mannootaati.

Kuni misilete la'neemohu, tini telegraamete applikeeshineeti yaamamantano, xaa yanara lowo geesaha manaho horo uyitanni afanitanno applikeeshinetti duchu mani hasawanna dowola dandaano

Lekkate kaawase laga woyi xawo yine su'miniro faayyaho sidaamu afiinni base tene seekkine agara giddose coicha assanna yanna yanna marre towaatta hasiisano.

quchummu kunni mamiho? Minne hiittoha minoonni? doogotte aanna marichi leelanni noo? geeshisi mageeya ikkanno? togo mayiinni xawinse ha'noonni garaatti yine hendanni?

Loossinanni Niwaawe Nabbawa aleenni nabbambummo Mini Looso Buuxa waaxo ikkitine mittu mitti nera nabbabbe Loossinanni Niwaawe Nabbawa Loossinanni Niwaawe Nabbawa.

Lawishsha Qaale Qoonqote Tuqqo hasiinsummoro ha siin sum mo ro horonsidhanno ho roon si dhan no Aleenni noo lawishshi Rsn ho ron si dhan no qaalla qoonqote tuqqonni babbande Danchaho.

duuchu dani looso loonsanniri giddo mittu daddaloho isino duuchare worre hee'noonniwa mannu hidhara mare noowa anfannite hasi'nire afi'nanniwaati yine woshshinanni yaate

Lawishsha Danchate kaimahonna jeefote lendannihu qaalu bisi mereeroho noohu agate ledo xaade haaro qaale ikkanno Lawishsha Danchate kaimahonna Lawishsha Danchate.

Kuni misilete leelano beeti maa asani nooro leela giwe nooena maa asanoha lawanone kinera hani kule`e roduuwaya tene misile seekitine la`e?

Hodhisha addi addi uduunicho ganba assine loonsooniho hodhishu giddosi addi addi horo aforinno isi mule leeltanno muro lowo horo uyiitanno

Nabbawate Gedensiidi Huwato Atoote hadhanni marte rosu mine meddi yitanno balla mittu kaameeli daanno Nabbawate Gedensiidi Huwato Atoote hadhanni marte.

Kunni qaaqquuli rosu minni hoowe gidoonni nooha ikanna insano tenne yanna gidoonni maa asanni no? Meeronsa noo beetto insara maa kultanni no?

Kunni illete leelani noohu dancha gedde assine biifinse minoonni galani mineeti hakiino sa'eena aanasi hicilaallo noosi woluno nafara uula kincho eesinonisi.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate minu baatto milli yiteenna uwinoha lawanno

tini aleni leltano misile mati yinumoro. beetu gideho madabara woranni noo. godunno hooro baxisanoho. gidu gido haqichono noo. gidwho badhedheni hige woolu gidi hakuno badala noo.

Sallanunna Dangiite mitteenni ha ranna Cambalaallate barra Jajjabbu ooso Sallannu ka annoti biirenna irsaase seennunna meentu gatikkinni gudumaaleho hidheemmana agarre e yituta Bareedo hagidhanni hosanno.

Giwirinu loosire galino mannira yannatenni wixanna madaabara iilisheenna mannu loosire iilishirino geesha towaatara daye noo mannaati kunni gidi amadooshe seeno daafira lowo geesha misino.

base garo litanno godo Qoollee base garo litanno godo Qoollee Qoollee godo litanno garo base umisi aana fincinanni Agishsho ikki !

Mannichu konni su'mi ayiitti yinne woshinanni? Maaho loosanni noo? isi ledohu maa assanni affammanno? iso hiittoonni kisa daandiinno? maa asara hasirinno?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto suuqqette giddo uduune abidhe ganttoha birra kiishitanni afanttanno

kuni leellanno dargi xawu baatto ikkanna hattonni babbaxxinoha gidu sircho winxoonni dargati. kunni dargira winxoonni gidi loosidhe galtino mannootira lowo horo aanno.

tenne basera afantino gashshaano mittimmatenni dage loosamino looso towaanyo assi'tanni nooha ikkanna, kunino haaro mine minnoonniha maassissanni noowa lawanno bayichooti.

kuni dargi lowo manni leellanoha ikkanna hattonni babbaxino loosanni afamanno mannati. kuri manni babbaxino loosi aana nooha ikkanna hattonni doogote aana afammanno.

Lame seenni mittu dani uddano uddire lamenti qote qoteho uurre noore ikkanna mitte dana biishsha mitte kayii kolisho baxanxure wodhitinoti uurre no

kayinni huuro ne ayyerete burquuqama yitanno maciishshiishshinanni ane ledo umi gufo nabbaweemmo a nena hasaambummori nabbambo kayinni huuro ne ayyerete.

Magano! Ufuuffa kageeta mamii afi'ne biifinsoyi garaati? Qoleno mayiira biifinsoyiiwati? Borro mayiitata gannoyi minu aana? Mitto soofa calla no mayiira worroyi?

minenna gallanni mini giddo gallanni mine lawannohu dancha gede loosaminoho giddo gobbasi seekkine biifinsoonniha ikkasi anafanniha ikkanna lowonta baxisannoho yaate

Sidaammu qoqqowwi giddo jajjabba fayimatte owannitte uyittanno hosiptaale noo kuri giddono seyifaana umi dirimi hospital mittete issenno daggate owannitte uyittannote

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro danna haanju guchaammu koatte seenunihu leelanno

Dubbu kalaqami giddo qamalchu mittoho haqqete iima heerano hakkoti sagalesi itanohu murono laalono xinqire itano moichoti manchu beetti gede akatino noosi.

Xooqara Xooqara hakka kawa higannowa hooge uurrinowa Danboowe Maahoyyena hanni gaffi hunku way gede lolahe imisinni assiteenna anfannina dirranna ofolli !

Kuni egensiishsha ikkanna egensiinsara hasi'noonnihuno seennu buudhano uduunne lawannoe tini beettono alibisera babbaxinore buudhitinota ikkitanna alibiserano diigo lawannore wodhite no

Kaamela foto mayi haarino? Kaamelu alba hiikka hige harayi no? Badhiidi caabbicho mayiira xawisirino? Yannano hawarrotenso soodote? Kaamelu danino hiittoho?

aleenni leellannohu duumo shunkurtati. duumu shunkurti lowo horo aannoha ikkanna horosino qaamato loosi'nanni yannara qaamatto coomishate lowo horo aanno shunkurtati.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile qaaqquulle muliissirino amuwaati qoleno anga xila amaxxeno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Lowo manni woyi geerru sidaamu daga uddano uddirinohu mitu gaawe aana tuqqinohu mitu afoo tuirinohu hasaawu heerenna gamba yiino manna lawanno

Seennu woyi meentu albaho qurra dadhano woyte isi mayra dadhanoro isi sokka daafira muccuqi asse ku'lano maxaafa qixxeesittano fulahano mayra ajunke isi ?

Wole shimmadda gaamonni hasaabbe widoonni looso shotisatenna lopho abbate odeessitanno gede assite dawaronsa mitteenni loosa coommado ikkitooti Wole shimmadda Wole.

Xaphi assate Geedimunna Qorke gobbanke Itophiya Alamete egensiissinori giddo kullikki sa nannikkireeti Xaphi assate Geedimunna Qorke gobbanke Itophiya Alamete egensiissinori giddo.

Kuni mati yinumo Kuni imin diran no waa ikana Kuni wayino Ike diran noota huwatayi no lamu Mani leelanta Kuni wayino baxisanoho

umoho buudhine seesate horonsi'nanniti qiwaate ashshagante noowa waajjo kuula afirino minira leeltanno basera worroonni danaseno kolishshote iimaseno borro no yaate

Loow geeshsha afamino sirbaasinichi sidaamu gidlha ikanna qollo udireangate siqqo amaxxe biifado daraga uure noo gede misilete aana leeelano yaate.

Adawu agaraano manna mayiira gargartanni noo? Doogote aana kalaqamino qarri nookka? Kaamellano hiikka higge hadhanni nooreti? Motoraasinuno hiikkira hadhayi noo?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Base basetera mootimmate hijaari mootimmate uurrinsha wo'mitella no tene kayinni annimatenni agarano manni hixamanyu heeriro ederame diheedhanonna togoo basera jawaatta manna gaamiro woyyano.

Konne darga sasu mannooti mittimmatenni gamba yee footo ka'anni nooha ikkanna, konne dargano annu, amanna beettu nooha ikkanna insano lowontanni hagiiraamo mannaati.

ni ki ne lawishshu so ro taashshite borreessansa borreessinoonni gufora so ro buuxi taashshitine qoltine borreesse hanni hanni ki ne.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

konninni aanchine diraamu Amanna beetto nafara caaleho ofolte mitte borro macciishshineemmona hanni hajo daafira hasaawannore macciishshino macciishshate albaanni woroonni noo Beeddakko Ama ya ateralla kula xa mo dawarate wo naallo.

dancha gede mine loonse gunde kuulano buurre worroonihura uduunne wodhinanniti uurritino saaxine noota iseno duucha kifilla afidhinota ikkase anfanni yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro bicca tisherte udidhinorri magansiisanni noo manooti leelitanno.

Lowo quchumi gido noota doyicho dooga'nna fooqa hattonno kaamee'lla leelishanno, kunino lowo quchuma ikkasi seekine buunxani, doyicho kaameelu mimitu ledo kibamanokki gede babadano

Kuri shoole qaaqulle ikke shoolenti meyaate akkati noo'nsare ikkanna hakiino sae diri'nsanni qaaqule ikkinotta buuxxa dandinanni, koni ka'a jajaba ikkiro dancha derra iillano

Manichi beetti ilame lophihu gedenaanni lowore ikke uumonsa dandaanno woyiite maatensa agure wole maate kalaqirannohu mayiirati? Kuri adhamensa Barra leellishayi nookka?

Beettu adhara qaaqqontena qaaqqo qaaqqinke ledo baxino beetto dii rate kaa litannosi miilla lossi neemmona uuyiyyenkella yee gamba assi re afibbeelo beetto doogote xiiwe massanno.

Leehu manni leelanoe. shoolu gobbidi mannati woyi farranijjete lamu kaayini itiyopiyaho sase seeneho sasu labbaloho itiyopiyu rosanicho alemi aqefete ambasaderre ikkitino

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori ijaaraho kuni ijaari lowo birrinni loonsoonniho mannaho galate ikko hosate woy dadda'late kaa'lanno.

Tenne basera mini uduunne yine woshshinanni uduunnichi nooha ikkanna, kuni uduunnichino mine ikko biirote horonsi'nanniho, konni uduunnichi su'mino wonbaretenna biifanno xarapheezzaati.

Lekkaano Lowo geeshsha danchu garinni kaameelu doogo aana hadhanno woyte guraydi anga widoonni ha ra hasiissanno Lekkaano Lowo geeshsha Lekkaano.

Illete la ate co imma agadhatenni afi nannirenna hosate caa late woy ofollate hee ratenna co imma agadha hooggiro iillara w k l giwisannoho Illete la ate co imma agadhatenni.

Beetto albaho ma buudhitino? Illetenna afooho Woyi suumete mayiira buudhitukki agurtuyya? Umoho usudhitinorino maati? Hiitto assite usudhite no? Borrono mayiitawote?

owaante uyinanni mereershira mannu hakko mare owaante afiranni nooha ikkanna, kowiichi maa assinanni mineeti? hattono konne darga owaante aannohu meyaatenso labbaaho?

jawa quchumu base giddo kameelu haranno doogora addinta kiirosi jawa ikkino kameeli harana doogono lowo geeshsha duunantenna horo amadante no

Waayi kuni jawa garbati koni waayi qooxeesira heerano manni lowo geeshsha horameye ikkino hakkini qulxume woshaxe hakkicho yowolo loosire manna kawa ka"a hogowe saante gamba assirano.

Konne darga biiffanno ko'atte xarapheezzu aana worroonnita ikkitanna, tini ko'atteno addintanni biiffannote danseno waajjote, badhidose ereerantinota ikkitanna, tenne ko'atee badheennino awawu gedeeri no.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. loiwo gesha hala'laduu xawi noo. hakuni xawira laalu mtttu waa aganino mittu age fuulanni noo.

Kunni illete leelani noohu orittodoxete amano harunisaanoti kuri amanaanno taawota haadhe hadhanni noori hakiino sa'eena jawa xila amade no woleno fiire naxala uddire no.

Itophiyu daa"attotenna daddallu base kaayyuwa horonsira kalqete giddo baxxitino gobbanna wole gobbuwara injo ikkitino gobba assittanose yine hende loonsanni hee'nonni gari horo baxisanoho sufolla yeemmo ani.